Ekifaananyi kino kiraga omuntu eyali atunga olugoye era nga yali akozesa kyuma ekiyitibwa ekyalaani eky'amasannyalaze. Tulaba nga kuliko olukoba olupima ate ng'omuntu oyo muddugavu, ayambadde akakomo akaliko akagambo akagamba nti, "I love Jesus" oba njagala Yesu.

Ekifaananyi kino kiraga abasajja abaali ku kiyiriro ng'amazzi gayira naye nga batudde mu bwato bakutte n'enkasi era nga bagatambulirako okusobola okusomoka okugenda w'eri ewalabika nga wo waali wateese.

Ekifaananyi kino kiraga abaana basatu abalabika okuba nga baali ba mukwano oba ba luganda abayimiridde mmaaso g'ennyumba ey'essubi era ng'abali mmakkati mu kasaati akabbululu akutte kkamera alabika ng'ayina ebifaananyi by'akuba.

Ekifaananyi kino kiraga abakyala babiri abaali batunda ebibala ku mudaala kuliko amenvu, ennaanansi, emiyembe, ensujju, woovakkedo, wootammeroni era nga balabika baali beenogera ku nsimbi.

Ekifaananyi kino kiraga abaana abaali mu kyalo ekyesudde akabanga era nga waaliyo obusiisira obuli okumuukumu nga n'abaana bano batudde, bazannya omweso. Omu ali mu kagoye aka kakobe akateeteeyi ka yinifoomu ate omulala ali mu kateeteeyi aka bbululu ow'amazzi.

Ekifaananyi kino kiraga omusajja Omuzungu eyali ayimiridde ku biyinja waggulu, ng'ebiyinja ebyo biri ku mabbali g'ekiyiriro. Ekiyiriro kyayina amazzi agatokota era nga gali mu langi enjeru.

Ekifaananyi kino kiraga ekimuli ekyanyizza oba ekyanjuluzza. Ekimuli nga kya langi eya kyenvu era nga waggulu w'ekimuli waliyo ensowera ensowera ennene zino ze baakazaako erinnya erya kirungube ng'eri awo eh etudde ku kimuli erabika nga yali eyina obuntu bw'eggyako.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala eyali ayambadde kabbulawuzi akamyufu nga yeesibye n'ekitambaala ekirimu ebimuli ku mutwe. Nga yeetisse ebbaafu erimu ebintu nga amasowaani, n'ebikopo n'obwambe ekiraga nti yali abitunda kubiguza abantu ab'enjawulo.

Ekifaananyi kino kiriko omukyala eyeetisse ettooke, aweese omwana we ku mugongo era ng'akutte n'ennywanto, ekiraga nti yali ava mu mu nnimiro ate ng'amazeeyo ebbanga ddene kubanga alabika nga yali alabirira mwana n'ayongera okkola emirimu gye. Ye yeetisse ettooke ate nga w'ayimiridde waliwo ebitooke, ekiraga nti yali ava mu nnimiro.